I cal eni atye ka neno gunya malaco madite obedo kene, tye ikin yadi kenyo yadi eni pe pol ento en gunya ni obedo kenyo pe kacam gite ento obedo abeda kenyo

Atye neno laboda boda mo otingo tye kitana ki dano mo ocung i teng yo i nget dukan.

Atye kaneo yeya i wi nam i poto ceng

Atye ka neno latin ma oyeyo potdek i wiye me acata

Atye neno gudi ki lum kiyadi iteng yo.

Atye neno amuka ki latine gitye can idi bunga.

Atye ka neno lutino mapol ma gubedo i ot kwan ngat man obedo i kom gitye ka kwan lapwony madako tye ocung i kingi dok tye ka medde ki pwongogi

Ati kaneno cing latin ma mito jobo bel ki i cing mego.

I cal eni atye ka neno lakwo caran obedo piny i kom tye ka mito cako ticce me kwoc

I cal eni atye ka neno yadi maboco ki bene atye ka neno cal yat mo madit ma tye cok. Atye ka neno ayom ama gitye i tere kenyu mukene gubedo i dye kal

Atye ka neno co aryo ma gitye ka pur ki dyang i poto

Atye ka neno kalara mapol ma ki moyo ikadek.

Atye ka neno soket ladoge aryo.

Atye neno latin awobi matidi ma oloko nge oilo cinge malo.

I cal eni atye kaneno lutino aryo latin awobi acel ocung acunga ojingo lela jericanne pud tye ping, pud me otyewo lela, yako lutino mukene ni nyako acel eni otweo dong pi ne maber i wi lela dong tye yobe me dok gang

Atyeka neno abim ma okane i pot yat.

I cal eni atye ka neno but ot mo madit makigedo ki matapali i but ot eni atineno lum mogo kibene atye ka neno pot yat mo atye neno latin nyaka mo matye tuku ki ngwec dwoyo taya.

i cal eni atye ka eno mutoka mo acel ki bene atye ka neno mutoka mo acel ma otweyo labolo ma romo gin abiro i wi lelane mito dok gang ki bene atye ka neno dano mapol ma gitye ka medde ki wilo labolo ki i poto eni

Atye neno bim madit i wi nam.

I cal eni, ati ka neno ot mo madit adada, ot maleng matane ot eni ti ki cen, kibe ki i cen kuja, ati ka neno ot mogo mapol adada, odi eni bedo wai giti i wi cere wigi weny ti bati matar.

Atye ka neno winyo kulu mo ma ocungo i kin togo.

I cal eni atye ka neno latin awobi mo bedo wai oruko cati macol ki ciwal matar ipyere latin awobi eni oyeo ter mo, ter eni kipiko ter kader kibene omako panga icinge tye wot i yo kityene nono.

Atye ka neno lucat pi ki gar magicungo i teng bac me ka link.

I cal eni atye ka neno daktar mo acel, ma obone-o ki bongi ma bedo kala mabulu, i cinge aneno oruku roc mabulu bene, daktar eni, ti ka ma en tiyo iye i ot yat i labaratori bedo wai ti pimo ga mogo kunu.

Atye ka neno dano mo ma otongo labolo me acama tye ki duru i teng poto. Dano mapatpat gua ka wilo labolo eni gutweyo i wi pikipiki. Lela mo ma kiduru labolo madwong i wiye

Atye ka neno latin awobi matye ituku

Atye ka neno laco matye ka goyo matapali

Atye ka neno godi mapol ki coo adek magibedo i wi goka acel.

Atye ka neno gedo guropa mabor mapud pekityeko gedo ne.

Atye ka neno gaa acama calo nanaci ki karot mucungwa ki gaa mata calo juice.

I cal eni atye ka neno bim mo acel ma obedo piny bedo wayi tye ka neno piny ata ento ki i ngeye bim mukene gubedo iye

Atye ka neno cing dano ma omako idicinge.

I cal eni ni atye ka neno ot bati ma romo aryo atye kaneno ki yadi mapol ma gitye iteng yor i yor eno ni atye ka neno latin awobi ma tye ileko dyang tye idwokone gang i poto pa ceng.

I cal eni atye neno kic mapol ma ogure o kacel kibene atye neno kic mogo magiromo gin abic magitye tuk i wi yamo kinge bim mo opot yat bene tye.

I cal eni atye neno dano maromo gin angwen coo adek tye i cal eni ki dako acel ocung tye ki idukan a cel ento pe nen maber pien pinge col co aryo gitye golo war nyako acel ogolo ping tye kwoyo war.

Ati ka neno mutoka mutingo labolo madwong ki co aryo ngat acel obuto abuta, ngat acel ocung acunga.

Atye ka neno gedo madit ma pud pe otum.

Atye ka neno raa mapol i nam ki co aryo magubedo i yea.

Ati neno lyecci madong aryo i kin bunga.

Ical eni atye ka neno to gar mo mabor ki teng yo garri ni atye ka neno mac ma orye atir mabor atar kibene atye ka neno odi matar matye ki itenge kiyadi ma otwo ieye.

I cal eni atye ka neno rec mo acel madit rec eni bedo wai lapok lapok eni aneno tye acel kene aneno kigoli bene tye ingete beno wai pud ngat oyuta ayuta ki pi.

Atye ka neno kic acel i jang yat ki ature maleng

Ati ka neno co adek ma giti ka ryemo dyang ki i adwol.

Atye ka neno dano mapatpat matye ka kwero lubanga i ot lega.

Atye ka neno laco ma obuto i dog yeya i wi nam

Ati ka neno bul maromo abicel ki kom i ot.

Atye neno mutoka ki ludwo boda boda i gudi.

Atye ka neno dano aryo magi tye yuto rec i dog nam.

Atye neno mutoka pur tye yubo poto.

Ati ka neno ot lum atota madit, ki yadi mapol ti ki ingeye.